Haro da"atonna darama yitannotera tenne giddo shorrama heedhannota ikkitinno daafira tenne giddo lowontanni dadillaame beetto ikkoomma.

Hijaara, hijaara yineemmo woyte babbaxewo garini mine minne woyi huxxa huxine biifinse ka'neentinni kinchuni seesinse minanni minnati

Superimarkeettete mirteeti yineemmo woyiite tenne Superimarkeette mirte la'ne daa"antammoranna dhaggeeffantammora loonse wortinota tenne mirte la'ne ka'neentinni ninkeno lowontanni hagiidhinoommo

Kalaqonna qooxeessa la'nohunni kuni kalaqamu mootichuwiinni kalaqame dayiinoha ikkanna konne kalaqonna qooxeessa la'nohunni lowonta hagiirrame beetto ikkoomma.

Kuni bununna sagalete mini daddalunniha ikkiro konni daddalu minira e'ne hurbaate afi'nanni buna anganni daafira konne bunu minenna sagalete mine la'nohunni lowontanni asse hagiidhoomma.

Muziiqa, muziiqa yineemmo woyte babbaxeyorichira ama'note mine faarsate ikko sirbu mine muziiqa horonsiratenni lowo kaa'lo afi'neemmo ,huuronke biifisatenna sirbinnayi sirbira ledo kaa'lo aano kone muziiqaho yineemmo

Hodhishsha yineemmo woyite kuni hodhishshi lowo geeshsha manchi beetira kaa'lo aannoha ikino daafira manchi beetira aayirewore kawiiniyi ka'a qole bayichinni bayicho tareessate lowo geeshsha kaa'lo aannoha ikino daafira konne hodhishsha la'nohunni lowo geeshsha hagidhoomma

Kalaqonna qoxxeessa, kalaqonna qoxxeesa yineemmo woyte lawishshaho hee'neemmo ollanna hee'nemmo nafarcho qoxxeesaho yinne adhineemmo.

Biifisa biifisa yineemmorichi lawishshaho galleemmo mineno ikko hee'neemmo qooxeessa fiine ka'neentinni lowo geeshsha keeraanchimmankera uduunnenke ikko bisonke dananchonke hayishshi'neemmo woyte biifisate yinanni tenne biifisanni lowontanni hagiidhoomma

Egenshishsha, egenshishsha yineemmo woyte lawishshaho affinokkirira affano gede egenshishsha yine wiinamuni iillisha iillishate, lawishshaho rosu mini fa'namano gede sanera babbaxeo egenshishshi heero egenshishsha yine xawinsani

Daddalo daddalo yineemmo woyiite kuni daddali manichi beettira woyyeessannohanna heeshshosi akkallete gidonni fushshe soorrannoha ikkinno daafira daddalinno manchi hedinowa iillanno daafira konne daddalo la"anni anino lowontanni hagiidhoomma.

Mini uduune yineemo woyite kuni mini uduunni lowo geesha minikke giddo horonisi'neemo horora lowo geesha kaa'lo aannonikeha ikkino daafira lowonitanni konne uduunne la'nohunni agiraamo beetto ikkooma

Amma'no yineemmo woyiite tini amma'no Maganimmate widira qolte haadhe hadhanno ikkitanna marre ke'neenti faarsatenna qaale macciishshate lowo geeshsha mootichu ledo xaadate horo afi'nanni daafira tenne amma'no la'nohunni lowontanni hagiidhoomma.

odoo yineemmo woyte babbaxewo coyi noowa anfoyikkiha marre odeessinanni woyte balanxe ka'ne odoo maati yine ka'ne xa'miniro tenne odoonni odoo yiinona yee afeewokkihura afeewohu xawiseenna coye haa'ne coy'nanni tini odoo horo uyitannota ikktewo daafira hagiidhoomma

Babbaxino dani uduunicho yineemo woyite kuni uduunichi babbaxewo danihu babbaxewo looso loosirate lowo kaa'lo woyi lowo horo aanonikeho konne uduunicho la'nohunni ani lowonitanni asse hagiidhoma wodani'yano lowonitanni tashshi yiinoe

Muziiqa, muziiqa yineemmo woyte kuni muziiqi faarsi'neemmo woyte ama'note mine huuronke biifisatenna gotti assate lowo horo aanonke kone muziiqa xaqa'mineemmohu kaa'lo aanonke daafirati.

Ama'no. Ama'no yineemo woyite tini ama'no manichi beeti e"e kaeenittinni Magano ammane faarissanno woyi huuciranno sabakanota ama'note yine sidaamunni woshineemo tini ama'no heeshonikera lowo kaa'lo uyitannonikete

Hara, daa"attonna ,darama yittanotera kone haranna daa"atta yinnanni woyte marre ka'neentini daa"attanirichira la'nannirichira ha'nanna doogote aana daramate aana gufichu iillano daafira dadilame beetto ikkoomma".

Mini uduune mini uduune yineemo woyite lawishshaho minu gidoonni horonisi'neemo woyi sagale loosi'nemo uduunnicho sayine ikkito badiro babbaxewo uduune konne mini uduunichooti yine adhineemo woyi woshineemo

Godo'le yineemmo woyite tini hido'le bisonke titidhatenna miqichonke kaajjishirate lowo geeshsha kaa'lo uuyitannonkete tini godo'le lawishshaho kaase hakiiniinno sae qoleette yinanna qalete yinanna godo'linanni godo'leetti tenne godo'le ka'nohunni lowontanni hagidhoomma

Minenna gallanni mine ,minenna gallanni mine yineemmo woyte barra ha'ne honse dange e'ne gallanni mine gallani mineti yinne woshshineemmo ,kuni gallanni mini horo aanonke.

Biiffisa yineemmo weete galeemmo mine iko hee'neemmonsafare biiffinse ishine qooxotenni hoolle giirre ka'neentinni keeraanchimmankera biifisi'neemmoha konne boiffisate yinanni konne biiffisate keeraanchima aannonke daafira lowontanni hagidheema

Hara daa"attonna darama la'nohunni tini lowontanni leellano hooguero ha'ne daa"attanirichoti, hara yineemmo woyte ha'ne marre dhageefanteemmoricho daa"ateemmoha ikkanna yitati tini huluulisinoenna lowontanni dihagiidhoomma".

seesa seesa yineemmowoyite kuni seesi hee'neemmo heeshshora keeraanchimmankera umonke anfe umonke ikko bisonke yannante hayishshi'ne hee'neemmo gara konne seesaho yine woshshineemmo.

Seenisille seenisilleho yineemo woyite kuni seenisilli uminike keeranichimaranna mininike gidoonni Galeemowa biifinise worreemowa seenisilleho yine woshineemo

Roso roso yineemo woyite kuni rosi affewokkire afate dagate ille fanate lophita no qaaquulli danichu garinnii affannina xiinixallitanni buuxanni lophate kuni rosi lowo geesha kaa'lo aanno konni rosinni ani lowonitanni hagiidhooma

Hodhishsha yineemmo woyiite kuni hodhishshi manchi beettira lowo kaa'lo aannohonna duha shaashshannoha ikkino daafira baayiichi baayiicho tareessate wiinammunni iillishannoha ikkinno daafira konne hodhishsha la'nohunni lowo geeshsha hagiidhoomma.

Elekitirionikise tini elekitirionikisete yineeemmo woyte babbaxitino hayyo horonsi'ne daafuruummokkinni elekitirionikesetenni xaqa'mine woyi horonsi'neemmore Elekitirionikisete yinne woshshineemmo.

Hara, daa"attonna darama yitannotera tenne ha'ne ka'ne da"antanniricho la"atenna maala'late ha'ne daa"antannita ikkitanna, tini daramate yineemmo woyite horo noosekkita ikkitinnohura lae kae lowo geeshsha dadilloomma.

Seesa, seesa yineemmo woyite uddi'ne biinfe ka'ne umonke bisonke haayiishi'ne hakkiinnino sae hee'neemmo qooxeessanna galleemmowa biifisi'nemmowa konne seesaho yinanni konne seesa la'nohunni lowontanni hagiidhoomma.

Hodhishsha hodhishsha yineemmo woyte kuni hodhishshi kaamella ikkanana babbaxino hodhishshaati Kuni hodhishshi illinammira hendoommowa wiinamunni illate kaa'lannonkenna uduunne hogophate kaa'lannonke

Daganna maate, daganna maate yinneemmo woyte mitu olli giddo gamba yee mittimmatenni heerano manna dagatenna maatete yinne woshshineemmo, hakkinni harunse mini giddoni mitteenni gambooshshe heerano manna maatete yinneemmo.

Mininna dubbu saada mininna dubbu saada yineemmo woyiite mini saada mine galtannote lawishshaho harre lalu gereewu me"u mini saada ikkanna gobba galannohu amboomi woshshu gobba saada ikkanna mininna gobbaa saada yine bande woshshineemmo

Daganna maate daganna maate yineemmo woyite ganba yine ganbooshuyi he'nanniwa mini giddono ikko gobaano gambooshunni he'nayiwa dagatenna maatete yine woshshinanni

Baattote ofollanna xagge, baattote ofollanna xagge tenne baatto ofoltannowa gottinna heeshshi yite goortichaamenna xeichaame ikkitewoowa la'ne daa'anteemmona xaggeeffanteemmowa baattote ofollanna xagge yine woshshineemmo.

Roso yinneemmo woyte kuni rosu lowo geeshsha anfonikkiricho affatenna ilantino ilamara ile fanate lophate qole kaentinni lowo geeshsha lossate horo aanoha ikkino daafira kone roso la'nohunni hagiirame beetto ikkoomma".

mininna biirote uduunnichi yineemmo wote mini giddoonninna biirote giddoonni horonsi'neemmoha lawishshaho masgawa laweere biireoo laweere babbaxewo uduunnicho horo aannoha horonsi'nanni daafira konne uduunnicho uduunnicho la'nohunni lowontanni hagiidhoomma.

Hijaara yinneemmo woyte kuni hijaari seekkine seesinse biifinse minnoni mine ikkanna kuni mini manchi beettira ikko saadankera lowo horo aano daafira konne hijaara lae lowontanni hagiidhoomma".

Kalaqonna qoxeessa kalaqonna qoxeessa yineemmo woyiite kalaqo tini mootichuwiinni kalaqante dagginnota ikkitanna konne kalaqonna qoxeessa la'nohunni lowontanni hagidhoomma